Umurima munini urimwo imyumbati ivako ibyo twita Isombe bikaba bikunda gukoreshwa nk’imboga mu gihe bariko barabirya . Ariko harimwo n’ibiti birebire vy’ibigazi ndetse n’ibigori , harimwo ibarabara ariko ritari rinini cane .

Igisiga nikimwe mu bwoko bw'inyoni zikunda kuba nini cane zikaba zifise amabara yirabura n'ayera mugikiriza aho zikunda kubana n'abantu benshi ariko cane cane hafi yamazi kubera ariho zikura amafi yokurya.